tini sidaamu qoqowi giddo afantanno murote danaati murote danino laalchoho laalchu danino burtukanete burtukane sagali'matenna babbaxeworira horonsinanni.

Kuni mine horonnsineemo udunnichooti, uduunnichu su'mino daallasaho, daallasa kadhano kadhine goxate horonnsi'neemo, gonnesira kayiinni daallasaho gonnete noohu babaxxewore shiimaaddare maxxaffa lawinore wore horonsi'neemo uduunnichooti

Tini mitto mine afantanno supperimaarkeettete mirteeti. Ise su'mino lamentehu mittete. Firuuti fuddi yaamantanno mirteeti.

Kuni mitto mine afi'neemmo supperimaarkeettete afi'neemmo sagalete horoonsi'neemmo danaati. Isino pooha yinanni sagalimmate horoonsi'neemmo sagale danaati.

itiyopiyu giddo loonsanni heennoonni basera ijaara loonsanni hee'noonni basera ijaara loosanni noo manninna loosiisanni noo manni leellanno baseeti.

Tin mitto mine afantano, supirimaarkeetete afineemo uduunchoti, su'miseno kuartezina plasiner yinani uddunchooti, lament babaxino xiqimera horonsinnani uduunchoti iseno supermarkeetete afineemo uduunchoti

Kuni misilshu danaati. Misilshu danino beettu farshshu aana hogowame noo misilshshu danaati. Mitte basera biinfilleho horonsi'noonnni misilshshu danaati.

Kuni minehonna gallanni mineeti. lame qooxeessu mineeti. konni qooxeessu mini lamunku giddo leeltanno haanja muronna hoowe leeltanni no.

kuni manni sidaamu giddo massagganni afantanno mannaati insano mittu hari giddo gamba yite coye macciishshitanni noo mannaati

tini sidaamu manni horonsiranno sagalete danaati sagalete dani su'mino waasa buurunni tattaayiinse worroonni waasanna mummurre jajjabba assine horonsi'noonni saltote danaati

Kuni babbaxxitinno uduunnichu danaati isino billawaho isino haqqa dolate babbaxxeyoore murate horonsi'nanni uduunnichu danaati

Tini kaameelu misileeti. Kaameelu misileno toottaho yinanni. Tootta woyi uduunne horoonsirate woyi manna hodhisate horoonsi'nanni kaameelaati.

mittu mini giddo owaantete dani uduunni leellanni no uduunnu danino kadhanonna babaxino uduunnu dani leellanni no.